Dɔbɔ yaga la are a laŋtaa a di taa yelwoŋtaa kyɛ ka lɔpeɛle yaga lɔbɛrɛ ŋa a are a dɔbɔ na zaa kpɛlɛŋ puoriŋ.

Biiri banaare la zeŋ zilige poɔ a kanna gama kyɛ nyige kaneaa a biŋ a ba zaa kpɛlɛŋ sensoglensoga a tabol zu a kanna gama.

Dɔba ane pɔgebonyeni la a are ka ba maala koɔ ɔmmɔ zie borehole ka ba are are a maala na are a kyɛ Ka lɔpelaa meŋ are are a ba puoriŋ.

Bontanne yaga lɛ la kyɔŋ a tu taa kyɛ tuo tuori meŋ ka poolo yaga a are kyɛ ka pɔge meŋ be bontanne ama zaa kpakyaga poɔ.

Lɔɔre ane diesel container la biŋ ka dɔɔ meŋ are a ama kpakyaga ayi poɔ kyɛ ŋmɛnnɛ a diesel eŋnɛ a lɔɔre poɔ.

Noba yaga lɛ la a are kyɛ ka ba de silindare a kyɔŋ tutaare kyɛ ka noba banaare a eŋ nyɔbogwoore ka pɔgeba meŋ bayi a meŋ kyaare kataweere.